Kukhona izifundo zabantwana abancani, ezifundisa abantwana abancani ukuthi bengaziphatha njani njalo futhi abantwana labo abancane izifundo zabo kwesinye isikhathi bangafunda ngokwenza befunde langokubona.

Imfundo yebanga eliphansi ingeyinye yezimfundo ezichazayo ebantwaneni. Kuqakathekile njalo ukuthi abantwana bagqoke amayunifomu kumbe bagqoke impahla ezifananayo okutshengisa ukuthi laba abantwana bafunda ngaphi.

Izikolo zikhona njalo indawo zokuphumulela ngesikhathi sokuphumula ukuthi abantwana bengaphumula khona lapho nxa kuyisikhathi sokuthi bathole ukudla kwabo okufaneleyo.

Abafundi bebanga eliphansi bayafunda kanye ngokubona imifanekiso ezabe ibacazela kangcono ukuze bazwisise. Bazwisisa ngokubona imifanekiso kanye langokudweba langokubona izinto abazifundayo.

Imfundo ebangeni eliphansi, kwesinye isikhathi kuyafundwa ngemidlalo dlalo etshiyeneyo ukuze laba abancane kube yindlela abazwisisa ngayo mele ubafundise ngemfanekiso lezinto abazibonayo. Yikho ukuzwisisa kwabo.

Kumfundo yebanga eliphansi, kulabo abanga...abayizigoga kumbe abangaboniyo emehlweni, kumbe abangezwayo endlebeni, Kulendlela yabo labo abangafunda ngayo, ukuze bazwisise izifundo zabo.

Imfundo yebanga eliphansi. Zikhona izindlu zokufundela njalo bayafunda ngemisebenzi etshiyetshiyeneyo. Kungabe kuyikuwatsha, kungabe kuyihlanza impahla kumbe ukuhlanza izitsha ngemakhaya. Bayafundiswa ukuba behlale behlanzekile abafundi besese bancane.

Esikolo abafundi bebanga eliphansi bayafunda mayelana ngokusebenzisa izandla zabo bebhala izingwalo ezithile ukuze bekwazi ukuphumelela ezifundweni zabo.

Imfundo yebanga eliphansi ezikolo zikhona njalo izindawo zaba balisi ezihlanzekile ezihlelekileyo lapho ababalisi abangakwazi ukuhlala khona befundisa izingane.

Kumfundo yebanga eliphansi abantwana bayafundiswa ngesikhathi. Bayafunda ukubana bebekwazi ukusebenzisa inkombalanga besesebancane ukuze bekhule bekhaliphile ezifundweni zabo.

Imfundo yebanga eliphansi abantwana bayafundiswa futhi ngendlela ezinengi ezitshiyetshiyeneyo bayafundiswa langezempilakahle kukhona imitshina kanye lokunye okufunda ukulingisa abeqayo abanye.

Imfundo yebanga eliphansi eyiyo lapho abantwana abaqala khona, ukwazi ukwehlukanisa izinto. Kuqakathekile kubantwana bonke ngoba yiyo encedisa ikusasa labantwana.

Imfundo yebanga eliphansi eyinombolo encedisa abafundi abancane kakhulu abafundi laba baza funda ngokubona impikitsha kanye lokuhlanganisa inombolo ngokubala izinto ezithile.

Imfundo yebanga eliphansi lapho abantwana abafunda khona, abakhula khona. Esikolo kungaba khona izihlahla ezingumuthi ezimpilweni zabo.

Isikhathi siyafundwa kusukela kubanga lemfundo ephansi .Abantwana bayafundiswa ngezikhathi langakho konke esikolo okutshiyeneyo besesebancane.

Ezikolo abafundi bayafundiswa ngokulima iloba kusezikolo zezifundo zebanga eliphansi abafundi bayafundiswa ukulima izitshebo ezitshiyeneyo kungaba yimibhida lakho okunye okuyizitshebo okungabasiza.

Imfundo yebanga eliphansi bakhona abafundi abafunda ezikolo njalo izikolo zilemithetho etshiyeneyo kwesinye isikhathi sikhona njalo isijezo esiphiwa izingane ezingalaleliyo esikolo.

Ezikolo siyathola imvelo kanye lezihlahla ezingancedisa ekufundiseni izingane ezincane mayelana langemvelo.

Zikhona ezinye indawo zokufundela abafundi kwesinye isikhathi kujwayeleke ukuthi imfundo yebanga eliphansi izindlu zakhona ziyabe zingayenzwanga ngobunono obumangalisayo abafundi bayagqoka impahla ezifananayo ezingama uniform ukuze bekhanye ukuthi ngabantwana besikolo.

Abantwana besikolo abafunda kubanga lokuqala. Abanengi babo bazwisisa ngokubona imfanekiso. Imfanekiso iyabancedisa kakhulu ukuthi bezwisise izinto. Uufunda kwabo okunengi bafunda ngokubona izinto kanye langokudwaba izinto.

Imfundo yebanga eliphansi iqakathekile kakhulu ngoba yiyo esiholelayo ukubana sifunde size siyefika kubanga elilandelayo. So ngapha siyafunda siqalisela kumfundo yebanga eliphansi ukuze sibe ngabaholi abangcono.

imfundo yebanga eliphansi eminengi bafunda ngokuyenza okuthile bafunda langokubona imifanekiso okunye ukuze bezwisise kkumele kubekhona abakubalayo ikakhulu nxa kungaba yikubala kumele kubekhona kumbe ngamatshe kumbe yikuyini abangakubala besebenzisa khona ukuze bazwisise izifundo zabo

Abafundi bebanga eliphansi bayafunda mayelana ngemidlalo eminengi etshiyeneyo .Abanye abantwana bafunda ngokuzwisisa ukwenza imidlalo ethile ukuze bezwisise lokho akade bekufunda.

imfundo yebanga eliphansilapho abantwana abafundakhona esikolo kungabakhona futhi izihlalo zabo ukuthi ziyenzwa ngamapulanka avela ezihlahleni izihlahla eziyimvelo yethu

Kunfundo yebanga eliphansi abantwana bayafundiswa ngezikhathi . Bayafundiswa ukubana bebekwazi izikhathi ,kunengi izinto abafundiswa ngazo besesebancani ukuze bequbeke bephumelela ezifundweni zabo.

Kulemfundo yabantwana abancane etholakala ezikolo zebanga eliphansi, encedisa abantwana kakhulu kwezemidlalo lokwemfundo. Kwesinye isikhathi babona imifanekiso ukuze bekwazi ukuzwisisa into ezithile. Kuqakathekile ukubana sihambise abantwana ezikolo bayethola ulwazi besesebancane.

Imfundo yebanga eliphansi. Ikhona imidlalo eminye, edlalwa ngabantwana ngesikhathi sokuphumula, kumbe esokudla. Ikhona imidlalo abayidlalayo bendawonye. Imidlalo engafana lebhora. Leminye imidlalo etshiyeneyo,

Bakhona omongikazi bokunakekela izifuyo nxa zingezwa kuhle. Izifuyo lazo kuqakathekile ukuthi zithole imithi efaneleyo ngakho asincedisaneni labomongikazi ukuze sihlale sivikelekile kanye lezifuyo zethu emikhuhlaneni etshiyeneyo.

Abafundi bebanga eliphezulu bayafunda ngemisebenzi etshiyeneyo bayafunda lokulungisa imitshina ethile kwesinye isikhathi bengaphinda bafunda lemitshina yokulungisa emigodini ezimayini.

Imfundo yebanga eliphezulu iyafundisa langemisebenzi yezandla ukuthunga lakho konke okunye okufundiswayo kuyanceda abantwana kakhulu ngendlela emangalisayo.

Esikolo kubanga eliphezulu, kukhona njalo abafundi abafundiswa ngakho ukulungisa izinto ezithile. Abafunda imsebenzi yezandla okunjengokulungisa izimota leminye imisebenzi etshiyetshiyeneyo eyezandla.

Ikhona imfundo efundisa abatsha mayelana lokuthi baziphathe kanjani, ngabe befunda esikolweni kumbe ngabe befunda emaklinika ukuthi bangaziphatha njani bevikelekile, kumbe ukufunda besebenzisa izinto ezitshiyetshiyeneyo.

Ezikolo, abantwana bayafundiswa langokucula langezinye indlela langeminye imitshina esetshenziswayo nxa kuculwa nxa kuhlatshelwa, bayafundiswa izinto ezitshiyeneyo.

Kumfundo yebanga eliphansi lapho okufunda khona labo abancane ,zikhona indawo zokudlala ngoba eyabo imfundo yokunengi ihlangene lokudlala ikhona indawo yokudlalela lapho abadlalela khona bekwazi ukuthi bakhule emzimbeni lenqondweni lakho konke.

Imfundo yebanga eliphezulu. Abafundi bayafundiswa langemisebenzi yezandla langemisebenzi etshiyeneyo abangayenza okulusizo ezimpilweni zomphakathi ngakho asihambiseni abantwana ezikolo ukuze bethole usizo oluzabanceda lakusasa.

Kuqakathekile ukuthi abantwana behambe kumfundo yebanga eliphezulu lapho abazafunda khona imisebenzi yezandla enjengokwakha ezasincedisa ezimpilweni zethu.

Abafundi bebanga eliphezulu abafundi bayafundiswa ngemisebenzi etshiyeneyo. Bayafundiswa ngokwezingwalo zabo ,baphinde njalo bafundiswe ngemisebenzi yezandla. Abanye bangafundiswa ngokwazi lokulungisa izimota baphinde njalo bafundiswe ngo lwazi lwezi mayini.

Kunfundo yebanga eliphezulu zikhona izindlu zokufundela ,kumbe kukhona lapho okufundela khona abafundi mayelana ngezempilakahle. Kumbe mayelana lokuthi benganakekela njani izinyamazana.

Imfundo yebanga eliphezulu. Abafundi bayafundiswa imisebenzi yezandla. Bayafundiswa njalo ukwenza izinto ezitshiyetshiyeneyo. Kwesinye iskhathi bengafundiswa mayelana lokulungisa izinto ezithile.

Imfundo yebanga eliphezulu abafundi bayafundiswa ngangemisebenzi yezandla emnengi etshiyeneyo bayafundiswa njalo langokuyakha izindlu kunengi imisebenzi yezandla abayifuna esikolo bephinde njalo futhi befunde lokwezingwalo zabo ukuthi bekhaliphe ezifundeni zabo.

Kumfundo yebanga eliphezulu. Abafundi bayafundiswa langemsebenzi eyezandla. Bayafundiswa langokwazi ukuthi bebekwazi ukuthunga ingubo ezitshiyeneyo. Bayafunda ngendlela eyisimanga izinto ezitshiyetshiyeneyo.

Abantwana besikolo bayafundiswa ngendlela ezitshiyeneyo ikakhulu kubanga leli eliphezulu. Bayafundiswa baphinde njalo bafundise abanye ukuthi bangazigcina njani njalo bengaphatha njani lezinyamazana lakho konke okunye okufanele ukunakekelwa.

Izsikolo zezifundo zebanga eliphezulu zyakhiwe ngendlela eyisimanga izikolo ezinengi zinhle njalo ziyabukeka kumele abafundi bazigcine zihlanzekile ukuze bengatholi imikhuhlane eminengi etshiyeneyo esikolo.

Imfundo esiyithola ezikolo kukhona njalo imidlalo eyabe idlalwa ezikolo iphathelana lemfundo esiyabe siyifundiswa. Kuqakathekile ukubana abantwana bethu sibavumele beyenelise ukuyenza imidlalo ekhona ezikolweni ukuze beqinise imizimba yabo.

Abafundi bebanga eliphezulu bayagqoka amayunifomu. Bayagqoka impahla ezifananayo ukuze bakhanye bonke ukuthi abantwana besikolo yibaphi. Kuqakathekile kakhulu kuyasincedisa ukuthi kubonakale ukuthi abantwana besikolo ngabanjani.

Amafundi bebanga eliphezulu bayafundiswa ngendlela ezinengi ezitshiyeneyo zokuziphatha bephinde befundiswe langendlela yokugqoka kahle behlale behlanzekile bephinde bafundiswe njalo ukukhuluma phambi kwabantu kanye lokuhlabela phambi kwabantu kumbe lokwenza izinto ezingabonisa umphakathi.

Ezikolo ezinengi ezitshiyeneyo zikhona izihlahla, njalo zinhle izikolo ezinengi zebanga eliphezulu. Kuphinde njalo kubekhona amafulegi amele ilizwe.

Ezikolo kumbe ngithi kumfundo yebanga eliphezulu, ingabe kukumfundo yebanga eliphansi, kuyagqokwa amauniform, ukuze sonke sifanane. Phakathi kwezikolo, kungabakhona futhi izihlahla, eziyimvelo. Ezingaba ngumuthi kithi.

Zikhona izihlahla ezingahlanyelwa ezikolo ezingaba yizithelo ezinhle kubafundi kumbe ezingaba ngamaluba amahle emasangweni ezikolo kumbe emasangweni emizi

Imfundo yebanga eliphezulu e Secondary kukhona abafundi ukuthi bafundiswe ngokuhlabela bayafunda abafundi ngokufunda ukwenza imiculo etshiyeneyo

Izifundo zebanga eliphezulu zikhona indawo zokugcina izingwalo zokubala ukuthi abafundi bayelisa ukuthatha lezongwalo babale ukuze bephumelele ezifundweni zabo.

Ikhona imfanekiso ebhalwe ukuthi uyamukelwa ezikolo. Ingabibhalwe ukuyamukela labo abangenayo ezikolo kungabe kuyisikolo sebangalaphezulu.

Kumfundo yebanga eliphezulu abantwana bayafundiswa ngendlela ezitshiyeneyo bayafundiswa yonke imisebenzi lokuthi baziphathe njani bebengabantu bakusasa abanjani.

Ezikolweni ezinye zingaba ngezebanga eliphezulu lapho abafundi abazabe begqoka khona izigqoko ezifananayo kube yiyunifomu njalo bazabe behamba ibanga elide.

Kuqakathekile ukuthi indawo ngezindawo esihlala kizo kubekhona isikolo. Kungabe kuyizikolo zebanga eseliphezulu ukuze lapho abantwana bonke benelise ukuhamba beyetholulwazi esikolo.

ikhona imfundo lebanga eliphezulu lapho abantwana abafundiswa khona ngezinto ezitshiyeneyo ezindlini zabo zokufundela singathola izindawo zabo zokuhlala eziyenzwe ngezihlahla izihlahla ezilusizo kakhulu ezivela kumvelo yethu

ezikolweni ikhona imidlalo eyenziwayo kungaba yimidlalo yebhola imidlalo yokuqinisa imizimba ezikolo kuyafundwa okwenqondo kuphinde njalo kufundwe okwemidlalo etshiyetshiyeneyo

Imfundo yebanga eliphezulu iqakathekile kakhulu kulapho abantwana abafundela khona ukuba ngomongikazi kumbe abafundela khona ukuthi beyenze umkhankaso ngezempilakahle ngakho ezikolo siyathola izitulo zokuhlala izihlalo ezinye ziyabe zenziwe ngezihlahla ezivela kumvelo yethu.

Kumfundo yebanga eliphezulu abafundi bayagqoka impahla ezifananayo amauniform baphinde behambe lapho besiya esikolo besiyathola ulwazi kubabalisi babo.

Infundo yebanga eliphezulu ,yinfundo eyisimanga empilweni zomuntu ngamunye ngamunye .Kunjalo nje balutshwane abafinyelelayo kumfundo leyi ,kodwa iyindlela ephathisa abantu atshiyeneyo ngendlela emangalisayo.

Isikhathi esinengi lapho esithola khona imfundo yebanga eliphezulu, eYunivesithi kuyabe kuyindawo enhle kakhulu ekwazi ukubana sikwazi ukuhlala khona sikhululekile sincediseka ngezifundo zethu.

Kumfundo yebanga eliphezulu zikhona izihlalo eziyenziwe ngamaplanka ezihlahla. Kuphinde njalo futhi ezikolo lapho okufundwa khona imfundo yebanga eliphezulu izikolo zangkhona ziyakhiwe ngendlela enhle kakhulu.

Imfundo yebanga eliphezulu iyunivesithi eyifundo yalapha umuntu eyabe eefunda esefundela umsebenzi othile kumbe ufundela ukuba ngumbalisi kumbe ufundela ukuba ngumongikazi yikho lapha othola khona imfundo yokucina eyunivesithi.

Ezikolo siyafundiswa ngezifundo ezihlukahlukeneyo kungakhathelekile ukuthi sifundiswa ngabantu abanjani kodwa siyaluthola usizo ezikolo ivini kubanga eliphezulu ezikolo bayafunda mayelana lokuthi bezigcine njani behlanzekile.

Izikolo zemfundo yebanga eliphezulu. Ziyakhiwe ngohunono okukhulu. Zinhle kakhulu. Siphinde sifakwe amaluba kuphinde njalo kubekhona lezinye izihlahla ezifakwa phakathi Kubekhona njalo utshani obuluhlaza obuhle kakhulu obenza isikoli sibe sihle kakhulu.

Eyunivesithi kulapho esifunda khona imfundo yethu yokugcina, ibanga lolugcina. Imfundo yakhona inhle kakhulu ngoba kwesinye iskhathi uyazikhethela ukwenza okufunayo nxa susemfundweni eyebanga eliphezulu, njalo ibalulekile kakhulu ezimpilweni zethu.

Imfundo yebanga eliphezulu, kukhona izinto lapho okuyabe kubhalwe khona ,okuyabe kuyindlela yokuncedisa abafundi ukuthi nxa befuna ukuya endaweni enje bengaqonda ngaphi. Bayancediseka ngaleyo

zikhona izindlu zokufundela eziyakhiwe kahle zemfundo yebanga eliphezulu lapho abafundi abazakwazi khona ukuthola ulwazi olukhulu ngendlela ezitshiyeneyo.

Kumfundo yebanga eliphezulu kukhona isikhathi lapho okuthi kuzamele bebhale khona, beyenze leminye imisebenzi lezinye izinto nje ezitshiyetshiyeneyo kwesinye isikhathi kungaba yimfundiso yomsebenzi wezandla.

Imfundo yebanga eliphezulu emayunivesithi bakhona njalo futhi abanye abantwana abayabe befunda belobugoga abanye belobuloma kodwa bonke abantwana bavumelekile ezikolo ukuthi bafunde ukuze bathole ulwazi

Imfundo eyebanga eliphezulu eyebanga lokugcina eYunivesithi, kuyilapho esifunda khona sesikhetha ukuthi singakhula sifuna ukuba yini?. Kuqakathekile kakhulu ezimpilweni zomuntu munye ngamunye.

Imfundo yebanga eliphezulu eyamayunivesithi, akhona izindawo zokufundela, zikhona izindawo zokuthola imfundo yesayensi. Ikhona njalo imfundo yokuthola izindawo ezitshiyeneyo.

Imfundo yebanga eliphezulu lapho okuyikho osokukhethwa ukubana sifuna ukuba yini kuqakathekile kakhulu ezimpilweni zethu njalo

Imfundo yebanga eliphezulu iyisimanga kakhulu ngoba kwesinye isikhathi kulapho abantu abathola khona ulwazi olujulileyo ngalezo izinto abayabe befuna ukuzifundela okunjengokuba ngumongikazi, umbalisi sekufundelwa emfundweni yebanga lokugcina.

Imfundo yebanga eliphezulu lapho esiyabe sesiqeqetsha khona izifundo zethu zokucina ibalulekile kithi sonke ukubana siyenze.

Imfundo yebanga eliphezulu izindluzaba yizindlu ezihlanzekileyo okwenye indlela eyisimanga kwesinye isikhathi izihlalo abahlalakizo ziyabe zisetshenziswe imsimbi ezinye ziyenziwa ngokusetshenziswa amaplanka avela ezihlahleni eziyimvelo

abantwana noma ngabefundo lebanga eliphezulu kumele befundiswe ukuthi beziphathe njani ivini ezikolwei ukuthi bacine indawo zabo zihlale zihlanzekile kuqhakathekile ukuthi bafundiswe khonokho

Ezikolo zikhona njalo izindlu zabantwana ziphinde zibekhona njalo futhi izindlu zokungena ababalisi kumbe abazali abaqakathekileyo kuphela lapho okungangeni khona abafundi okumele zigcineke zihlanzekile

Imfundiso yebanga elikhulu iyafundisa kanyelezempilakahle. Kuphinde kubekhona izindlu zokuyenza ama (Sciences). Ezifundisa abantwana lapho okugcinwa khona izinto zokuthi abantwana bafunde ngazo.